Ekisuudhe kiri mukibira kityaime kumuti kyegema no mukonho kulusaga olundhi kirilira kubanga kyasaimya omunhwa.

Ghano ghaligho ebibya ebyakozesebwanga okugaba emeere, ghabagho nh'ensuwa dhebataamu amaadhi, ghabagho nh'ensuwa dhebafumbiramu emere.

Ghano ghaligho amaduuka aga tunda ebintu eby'endaghulo. Ghaligho aga tunda eby'okuzimbisa nga pipe, ghabagho aga tunda eby'okulya n'ebyokunhwa nga soda. Ghaligho n'emotoka epankinze kumbali, n'ebidhomola byona babitunda.

Embuzi dhiri mu nsiko dhiri kulya eisubi, ensiko enho eri kumbali kwo'mwiga ogulimu amaadhi agamaanhi amangi, era nga mu mwiga omwo mulimu nha'gabaale agaba.

Eno kereziya eya ba katuliki. Kumbali kwe kereziya kuliku ebimuli ne miti gye nsansa. Mwi koona mwe kereziya eriyo akayumba akandi

Luno luguudo lulimu emotoka ne pikipiki nga biri tambula. Kumbali kwo luguudo kuliku akatale na bantu baligula ebintu abandi batunda. Waliwo ebintu bye bali tunda nga engoye amabaafu ne bindi

Dhino sigiri mpumbe baditegeike oditwala oditunda. Badiwumba mwitosi ne byuuma na mabaati. Kungulu basigaku langi eya kasayi, eya bulu nedindi

Ghanho bali tulaga emwaani edh'endhaghulo, ghaligho emwaani embisi, nga era dha kilagala. Ghaligho emwaani enhenvu, dha kasaayi. Ghaligho nhi kase ava mu mwaani omubisi, ghabaagho kase omukalu nhoghundhi gwebongeire okukaza nga bamutwoire mu fakitole.

Abantu bali kina. Einhuma eriyo babiri abali kuuba engoma. Mu magati waliwo basaatu aba ghanike emikono era nga balina kamwenumwenu mu maiso. Embeeri eriyo abasaadha babiri abasutaime nga bataire emikono gyaibwe einhuma

Wano waliwo enkoofira endhendhawulo edh'absiraamu, waliwo enkofiira edhirumu ebimulimuli ebingi, wabaawo n'enkofiira edha kasaayi.

Ghhano ghangulu ghensozi, olusozi luliku eisubi nga oli kwikilila ku lusozi okwila ghansi, ghaligho emiti era nga kunsozi ghangulu eriyo oluufu olweru.

Omuntu agemye obusigo mungalo, kumbali kuliku abantu aba mwetolweire nga abaana na bantu abakulu.

Kino kibuga kirimu ebintu eby' ndawulo. Kirimu omuzikiti ogweitolerebwa emiti. Kyabaamu ekisaawe ekyo mupiira, kyabaamu ne nguudo ediritambulibwamu emotoka no butaale.

Lino ifumbiro era nga kuliku entamu gyebali kufumbira kuziko. Eziko batairemu enku.

Omusaadha ali vuga pikpiki mu luguudo, nga kumbali kwa pikipiki kuliku ekisolo kiri sala oluguudo

Ghanho ghaligho olugudho olwa kolansi, nh'abantu, ghaligho amaduuka, emberi gh'amaaduka gha pakinze epikipiki, ghaligho nh'omusadha atyaime ku benki, oghundhi ali kutambula. Ku maduuka batuundhaku ebintu nga; emifaliso, ensagho nhi bulanketi.

Kino kibira era nga kibba inho. Mu kibira muno mulimu obugudho obw'ebigere bwa mirundhi ebili. Era nga gyino emiti giraga nga misimbe.

Ekisolo kyemereile mu kibira. Kirina obuyiga nga bughanvu nga bwegodamu. Kirina na amatu amaghanvu. Kikyusisa omutwe enhuma, eriyo kyekilingilire.

Abalenzi basatu baliiva maadhi. Bagemye ebidomola, ate nga balitambula muluguudo. Omulenzi owundi ayambaire esaati ya kyenvu n'empale ndirugavu. Owokubiri ayambaire empale ndirugavu, n'esaati eyakyenvu, n'ekooti endirugavu. Omulenzi owundi ayambaire empale endirugavu n'esaati ya blue nga kuliku ebigambo eby'akasaayi

Abaana betise ebintu kumitwe, bali tambula mungira kumbali kwe njira enho kuliku obuti obukalu.

Kino kibuga ghaligho olugudho abantu balitambula mulugudho. Kumbali kwolugudho ghaligho paaka eyemotoka eyetolweilwa ebizimbe ebindhi ebighanvu

Lunho lugudho luliku emisiitale esatu, nga ogundi mugemu, egindhi girimu obutonheze, luli tambulibwaku emotoka. Edhindi dhiri nhinha ku lusozi, edhindhi dhiri kuikirira. Kumbali okw'olugudho kunho, kuliku emotoka nh'emiti egyendhaghulo.

Guno mwiga era nga guserengeta okuva eyo wangulu ku lusozi. Gubita mu nsozi ibiri, era nga guli kulukuta n'amaani amangi.

Bano baana baghala basatu nga bava mu nhimiro eliyo bye betiise ku mitwe. Bali tambula mu luguudho olw'eitaka aye nga ekifo kyebalimu kiraga nti kyokyebwa omusana mungyi kubanga ebilime ebilimu nh'emiti egyilimu gyona gyona mikalu.

Guno mwiga. Kumbali kwo mwiga gunno kuliku emiti. Mu mwiga mulimu amabale amabba na maadhi gatambula namaani amangi

Emotoka endhheru erikutamburila muluguudo olwa kisitaka, kumbali kwoluguddho kuliku emiti ne'nsiko enho emotoka etwise abantu bangi

Dhino nhumba nga dhili mu luya olutereeze obulungi. Enhumba esooka emberi era esinga bunene, bagiserekesa eisubi mungeri entereevu. Kunhumba okwo kuliku akantu kebataile kukisenge, akazikiza omuliro.

Omuntu ali tunga engoye, ali kozesa ekyalani ekirongose kyamu. Kumbali we kyalani waliwo engoye dhali kozesa otunga, agamye ni kapimisa engoye

Ghano tulibonagho siigiri era nga elikwaka eriku amandha . Kusigiri kuno kuliku esepiki era nga mulimu emere gyebali kufumba.

Kino kifo kirimu oluguudo lwa kisitaka aye nga mulimu emotoka ningi ne pikipiki no bugaali obuli tambula. Ekifo kiraga nti kibaamu abantu bangi. Kirimu enhumba dha kulala kulala. Mulimu ne bizimbe bitono bitono ebya kalina

Omusaadha ali wumba ekintu mwitosi. Omusaadha ayambaire langi ya kiragala era nga alikumbali kwe nhumba

Kinho kifo kiri mu nsozi, ensozi dhiriku emiti nh'ebifo byebalimaku obulimiro obutonhotonho kyabaaku nh'enimiro nh'emiti nh'enhumba. Mu magati mw'ensozi munho mulimu enhandha era nga nh'olufu lugemye mu nsozi.

Dhino miti oba pipe edisitula tanka era nga nsige nelangi eya bulu, kumbali kwadho kuliku enhumba. Eno enhumba elina amabaati agali talaiga.

Gino miyembe emibisi ku kasaga akatono era nga obusaga obusemberayo irala obutono babutondoireku emiyembe

Abaana bava ku isomero betegekeile ekifanhanhi. Abandhi bemeleire, abandhi bafukamiire, n'abandhi basutaime. Bali boneka nga basanhufu.

Omuntu agemye akaibo nga kalimu amaido ag'ebiwusu. Ali gatambuza mu katale.

Kano kaduuka era nga emberi wa kaduuka waliwo omusaadha asitwire ekintu wangulu. Emberi wa kaduuka waliwo ebintu bya tunda. Kumbali waliwo ebimotoka eby' abaana abato, ku saidi eyindi waliwo ebiteteyi.

Eno nhumba ya mizigo esatu era nga bagisiiga ni langi ya kiragala ni kasayi omugemu. Waliwo omuti gwa masanhalaze n'ogwomuyembe. Awo wene wo muti gwa masanalaze waliwo omukyanga ogw'enhandha

Emotooka eri muluguudo olwakolansi kumbali kwo'luhuudo kuliku eisubi ne'miti. Emotoka yetiise amatooke era ngakuliku no'musaadha ayemereire.

Abasomi bali kutunga ebitambaala oghundhi alingilire mwiine nga aliseka oghundhi alingilire emberi. Bano abasomi bambeire ebipale ebimpi ebya kilagala nhi sati edha kasayi, enhuma ghaibwe eliyo abasomi abandhi era nga bambaire langi yindhi.

Ekisudde ekirugavu kiri mu kibira. Ekisudde we kyemereire waliwo kisudde kinakyo kumbali era nga biri mu kibira

Abaana babili era nga basomi, bava ku isomero. Kuliku omwana omuwala n'omwana omulenzi. Omuwala agemye egaali, omulenzi abekeile ensawo. Wansi bambaile khaaki, omuwala ayambaile sikaati ya khaaki, omulenzi ayambaile empale ya khaaki. Wangulu bambaile esaati endheru.

Makanika ali kanika omukedde gw'emotoka. Agemye enkyuma mu ngalo kyali kozesa okukanika emotoka. Onho makanika ayambaile olugoye olwa bulu nga kuliku n'ebizungu ebya kasayi

Empologoma eri mu kibira, era nga eli mu maaka ag'omuti. Elengeiza, ebisisaamu omutwe gwayo ng'eringiliire mu ibanga.

Luno lugo lwa nte, balwawulamu obutundu butono butono, balwetoloza ekisaagati ky'emiti. Mulugo luno mulimu abasaadha abali munte, nga ente eyindi ebuuse mu ibanga, baligezaaku ogigema

Ensolo ey'ebigere ebighanvu eli mu kibira. Ensolo enho elingiliire mbeli era nga embeli ghayo eriyo amabaale abili amanhenhe. Kumbali kwayo, kuliku ensiko.

Kanho kasolo kali munsiko kalina amagulu amaghanvu era nga mairugavu kalimu langi eya kisitaka ni ghansighansi ghabawo langi endheru. Amaiga ghako maghanvu era nga galimu emyalala. Akasolo kanho kemereire mwisubi, kumbalimbali kweisubi eryo kuliku obiti obitontono.

Kanho kapandhe akalagirira okugya ku Rushaka komyunite sukuulu einhuma gha kapandhe kanho eriyo akasisira ghabayo ebigogo nhe miti egindhi.

Ghanho ghaligho ensiko nhe bireri nga biri mu langi edhendhaghulo. Ghaligho ebireri ebya kyenvu yenvu ghabagho ebireri ebya bulubulu.

Dhino nsenene mu seepiki era nga waliwo omuntu atairemu emikono ali dhigemamu. Ensenene edindi dha kiragala edindi dha kisitaka. Ensenene diziraku mawawa

Kino kibuga kilimu ebintu bingi. Kilimu ebizimbe ebya kalina, kyabaamu ekisaawe mumagati, kyabaamu omuzigiti, kyabaamu n'enguudo nhingi.

Ekisolo ekirugavu kiri munsiko era nga kyemeleire ku muti. Kino ekisolo bakyeta kisudhe.

Kinho kisolo kiri mu kibira, era nga ekibira kinho kirimu nh'eisubi mwelyemeleire. Kirinha amayiga amaghanvu nga galimu obusiitale nhobukutu obughanvu, nhakakira nga kakazinzemu.

Ghano ghaligho katale ak'engoye. Baghaniike ebintu eby'endaghulo omuli eleesu, omuli ensawo, omuli enkoofira, n'ebintu ebindhi eby'endaghulo ebitimba. Enhuma gha bino ghaligho ekibira eky'emiti.

Enho pikipiki nga kuliku ali vuga nhi gwebali vuga. Eli bita ghaghati mu lugudho, ng'embeli gyeli gya eliyo ente edhili tambula and dhili lya isubi. Ente ghedhili, ghaligho enhumba kumbali, ni toyi.

Enho mbulu, erikutambulira ku muti ogwaagwa ghansi. Gunho omuti gwetoloirwa ensiko.

Ekisudhe kityaime nga kyesile ku lukokola mu kibira, emberi ghakyo eriyo eisubi ne'nhuma eriyo eisubi eriyo ghekilingilile.

Kino kibuga kiliku olusozi olugudho lutambula nga lubitaku nga luninha kulusozi. Kuliku ebizimbe bingi ebinhenhe ne bitono, ebighanvu ne bimpi. Mu lugudho mulimu abantu nga bali tambula.

Eno nnandha era nga enandha eno nzimbe yaku nolutindo emotoka kwediri bita

Akaato akatono kali kumbalimbali gw'akaiga akatonho. Kumbali okwakaiga kano oba side dhombi edha kaiga kano dhiliku eisubi. Embeli gh' elyaato lino eliyo akati akatono.

Kano ka senta mu kyaalo, era nga ghaligho ebintu bingi, ebya bizinesi byebakola wo. N'abantu bali tambula mu lugudho olw'eitaka. Ghaligho akapande aka MTN. Kumbali kuliku amaduuka.

Kanho katale, era nga ghanho tuli bonha omukazi ayemeleire emberi gh'omudhala gwe ogw'enhanha nh'obubboli obuzungu. Einhuma ghe eliyo emidhala egindhi egitunda amatooke.

Ghanho ghaligho akapande ak'eisomero, einhuma gh'akapande ghaligho akayumba akatonho era nga kanho akapande ketolweilwa emiti nh'ensiko nh'amatooke.

Enho nhandha einhuma ghaayo eriyo omuiga ogulimu nhamabaale oguselengesa amaadhi okuingiza mu nhandha. Enhandha eno eri mumagatu g'ensozi ebiri edhiriku nh'emiti.

Bano bazimbi balizimba kanisa. Ku kanisa bataireku amadala gebakozeisa onina wangulu ku kanisa. Amabaati ge kanisa ga langi eya bulu nga ekanisa bajisize elangi eya kasayi. Kumbali we kanisa kuliku akazimbe akandi nakapande

Ente eyemereire einuma wa kayumba ake mbawo. Erina amayiga mawanvu inho era nga manene. Kumbali kuliku oluguudo olweitaka ne mizigo egye nhumba

Abaana bava maadhi, ababiri baali tiika ebidomola ku gaali, owundi ayemereire ali tambula mu nimiro kumbali, wansi waliwo ni gaali gye batairewo

Ebisolo biri kumbali kwa maadhi, ebindhi nga biritambula nga biva mumaadhi. Ekisolo ekyindi kye mereire mwisubi eliri kumbali kwamaadhi nga kunkomerero okweisuubi lino eriyo emiti

Obuyumba buli mukyalo ba buzimbisa embaawo ba buserekesa na mabaati amakaire. Obuyumba obundi babusiga mu langi eya bulu omukatufu. Kino ekifo kiringa kyebatundiramu amanda

Kinho kibuga era nga kumbali kwenhe kuliku oluguudo lwa kolansi kuliku emotoka edhinhinha nh'edhikirira. Ekibuga kirimu ebizimbe ebighanvu nh'ebimpi, ghaligho nhi paaka eya baasi emba.

Abaana bava kwisomero bali mulugudho olweitaka abaana abandhi bemereire abandhi basutaime abandi bafukamire. Abaana babonheka okuba abasanhufu.

Kinho kifo kirimu emotoka era nga dhisimbye mungeri etegerekeka, dhinho emotoka ddhetoloilwa ebizimbe, ekizimbe ekindhi kya langi eya kisitaka ekindhi kyalangi eyakyenvu kumbali kwekisagati ekyo kuliku emiti.

Emiyembe emibudhu gili kukasaga ak'omuti gw'omuyembe. Nga obusaga obundhi obutono babunogaku emiyembe. Giri mu laangi ya kiragala.

Luno luguudo lwa itaka, kumbali kwalwo kuliku ebintu bingi omuli emiti eminene nemitono, waliwo ne biswa nensiko

Kano ka Centre ak'ekyaalo webagula ebintu. Emberi waliwo oluguudo olw'eitaka, era nga kumbali kw'engira eno kuliku obutebe bwebasimbye, bwebali tundha kungira. Waliwo n'obuyumba obw'emizigo obuzimbe.

Akalegeya kemereire ku kati. Kano akati kalina obukoola butono inho. Akanoni akemereileku kali mulangi eya kyenvu nga kalina omunwa mumpi nga mwirugavu.

Omwaana omuto, ali kamula olugoye, alikamulira mukabaafu aka kasayi.

Emotoka yetise emotoka eyindhi, eyemereire ku luguudo olw' eitaka. Omusaadha ayemereire ku motoka alisiba motoka gyebatise ku motoka eyindhi. Kumbali kuliku omusaadha ogha boda abeese omukazi ayambaile gomasi nh' omusadha oghundhi ayemereire kumbali kw'oluguudho nga agemye mu nkendhe.

Abantu bali kwemba era bwebakuba mu ngalo, kumbali kuliku abantu babiri, balikuba engoma, era kumbali okundhi kuliku abantu babiri abata'mbaile bifanhaganha.